paɣiba anahi ni do' yiŋga n-ʒi mintin ni paɣa so ŋun tooni maa o yɛla ka di kala nyɛ piŋki ka paɣa so gba ʒi n-tabi o o zaŋla tiŋa shɛli fulaaki m-pa o nyingoli zuɣu paɣiba ata n-che bɛ zabiri ka yiŋga mi pili zipiligu ka kpa ninkpara

ko' daɣiri puuni ka niriba beni bɛ shɛba mi ka kom maa puuni ban be kom maa puuni maa bɛ toorila kom maa n-niŋdi tahali puuni ban ka kom maa ni maa paɣa so n-za ni maani o sɔla chinchini ʒee o luɣili bi' so n-za ni maani o bi ye liiga

Niriba m-be zoli zuɣu ka tihi be nimaani bɛ zooya bɛ shɛba yɛla liiga ka di kalanima nyɛ bilaaki shɛba mi pilila zipil' piɛla ka bi' so chani o kɔŋko.

niriba m-be puuni bɛ shɛba yɛla liiga ka shɛba mi gba zaa bi liiga bɛ zaa suhu paligimi ka bɛ wara n-gindi kom maa puuni kom maa luɣili yili shɛli n-za ni maani bɛ peenti li mi yɛlo ka niriba za ni maani

Bihi n be duu puuni ka paɣa ninkuria bɛ ba ayi gba zaa be duu maani paɣiba maa puuni zaɣa yingo nyela silimiin paɣa ka zaɣ' yingo maa nyɛ gban sabinli ŋun nye gban sabinli maa o gbubi la phone ka lara silimiin paɣa maa gba zaa lari mi ka bihi maa gba zaa lara bi zaa lihiri la silimiin paɣa maa o noo yi zuɣu.

kuɣisi n be duu puuni, kuɣisi maa nyɛla zaɣisabinli, duu maa zuɣu saa pɛɛntila zaɣi piɛli, dikpuni maa zuɣu bɛ zaŋla fɔto nima n yiliyili ni maa ni. ka kabod sabinli gba zaa be di luɣili

Ziliji nʒaya ka niribi tam dizuɣu shabimi gba zaa ʒɛla di gbuni ka lihiri ban tam dizuɣu maa, bi shabi suhu paligi mi bɛ shabimi suhu bi paligi. ziliji maa zuɣu bisabila, 2009 m-pa di zuɣu ka sabi 2007 n pa luɣishɛli pɔlɔ mi gba zaa.

Paɣisar' viɛla n-ʒia bɛ zaa niŋla meekapu ka lara. Ŋum be sunsuuni maa ŋmanila amiliya. Bɛ zaŋla yɛri m-pa bɛ nyiŋgoli zuɣu ka ŋmana. Bɛ shɛba pala wiiki ka zaŋ yɛlim pa bɛ zuɣu ni.

Niriba n-chana ka doo gbibi o bia o luɣili o paɣa n-zaya ka ye liiga sabilinli o luɣili yaha bi' so gba n-chana. Bi' so doo maa ni gbibi maa o yɛla liiga ka di kala nyɛ zaɣ' ʒee. Bia maa zabiri nyɛla bilaaki.

Niriba m-be du' viɛl' shɛli puuni. Bɛ shɛba ʒimi ka shɛba mi zaya. Ŋun zaya maa yɛrila yɛltɔɣa ka so gba za o nyaaŋga amaa ŋum bi yɛri yɛltɔɣa ŋun ŋmaligila o nyaaŋga. Ŋun yɛri yɛltɔɣa maa o kpala niŋkpara. Ban ʒi kuɣisi zuɣu maa bɛ shɛba gbibila bɛ foon ka shɛba mi lara.

Paɣiba ayi n-duɣiri bindirigu. Yino ʒila kuɣu zuɣu yino mi bi ʒi kuɣu zuɣu. Ŋmana n-zooi nimaani ka zahim pa la' shɛli zuɣu ka buɣim mi gba zaa be nimaani ka bɛ zaŋ kpaam n-tam di zuɣu.

niriba n be daa puuni ka shabi kɔɣiri bɛnyara ka shabi mii gba zaa dara so ʒi la nimaani ka zali anbrella wuntaŋ maa zuɣu bɛn kɔɣiri bɛnyara shɛli maa nyɛla kamantoonsi kaarot nyuli gba zaa beni alibalisa beni zahim beni.

Daa puuni ka niribi bieni. Shɛb' kɔhiri la niɛma ka shɛba mi gba zaa dari niɛma. Loori nim n-za daa maa puuni. Loori nim maa zaɣ' yino nyɛla zaɣa ʒee, dibaayi mi nyɛla zaɣa piɛla.

Bia n-ʒi gbarigu cheche zuɣu ka o suhu paligi ka so mi gba zaa be o nyaaŋga ka guuri doli o ŋun be o nyaaŋga maa o yɛla liiga piɛlli ka piri namda piɛlli ka o tiraaza maa nyɛ zaɣ' sabilinli.

Doo n-ʒi teebuli gbuni ka sabiri m-pari buku zuɣu teebuli maa zuɣu laptɔp m-paya fooni gba zaa pa nimaa ni ka o zaŋ tii kopu n-tam kopu maa puuni tii m-be di puuni ka iyapiis gba zaa pa teebuli maa zuɣu ni pɛɛn.

Dabba n ʒi adaka ka di ŋmani zaɣim bi zaa yela liiga sabila amaa bi yino puuni n ye liiga ka di ŋmani yellow ka so gba zaa so trouser ka di ŋmani brown ka piri namda piɛlli ku be tihi n ʒi nimaani ka so gba be bi nyaanga ka chana.

Teebulinima ni kuɣisi m-be du viɛl'shɛli puuni duu maa zaa peenti la "white" ka bɛ zaŋ laati viɛla n yili di zuɣu teebuli nim maa zuɣu bɛ zaŋ la kettins m-plorgi ka tamka zaŋ ŋmana gba zaa n tam teebuli maa zuɣu

Niriba n-ʒi tiŋa bɛ shɛba pirila namda bɛ shɛba mi bi piri namda ka shɛba ye liiga ka di kala nyɛ zaɣ' piɛlli. Bɛ luɣili loori n-zaya. Loori maa kala nyɛla zaɣ' sabilinli. Bɛ shɛba suhu paligimi bɛ shɛba mi suhu bi paligi.

Paɣa n-wari waa o sɔla chinchini ka zaŋ yari m-pa o nyingɔli zuɣu ka so mi gba zaa ʒi kuɣu zuɣu ka lihiri o ka lara ka shɛb' mi gba zaa be wari maa nyaanga n-gba zaa wari kanna.

loorinima n-zaya zaɣ' yiŋga nyɛla binʒee ka di shɛli nyɛ binsabila ka tihi za ni maani ka du' shɛŋa gba zaya bɛ yino puuni nyɛla bimpiɛlli ka tiraafiki laati gba zaa be ni maani

Bihi bɛba ayi n ʒi kuɣu zuɣu bɛ yinɔ pamla. ɔzuɣu ŋun pam. ɔzuɣu maa ɔ zaŋla bii n tam ɔ na ba ni, ka b ii maa gbubi ɔnɔli. ŋun ʒi ɔnkoŋko maa mi ɔpirila namda, ka di kala nyɛ yɛlow ŋun tam ŋun bala maa zuɣu maa ɔ bi piri namda.

bihi n-ʒia ka zaɣ'yinga gbubi taabulɛɛti ka shɛba lihiri di puuni ka shɛba mii lihiri zuɣusaa ka so gba zaa ʒe bɛ nyaanga ka gbubi bia o bi ye liiga bɛ zaa nyɛla gban'sabila

Daapuuni niribi pam n beni n kohiri ka dara. bi kohiri bin dirigu balibu kam ban kohiri maa zaa pili la bɔbsi. ŋun zi tooni maa nyela liiga blue ka zaŋ yɛri white n pa o nyingolini, ka zaŋ yeri maa shɛli ɔ nuuni dola chinchini.